hayssape bollan deiza misilen bagga asay sinthere urtin bagga asay qasse eqqidi coro asayi issippe shiiqi eqqidi poto dindizayssa beyanas dandayettis

hayssafe bollayndeyga asati mandharehi bolla eqqitizayssi beettis issi makelakeya maro mayi dardessa yuyi gidi wursa asa zaro eggesayssi yaanas dandayettis

Maysafi bolla mangiste kiixida keeththen beettees iza sinthenka cililonne ayfin beshigle iza mithati dumma dumma mithati de7oasona mayssa misife wiccisees

hayssabe bolla daro asati sibe shiqidi qqidayssi beettees aasata guyenka hara daro eqgida asati beettosuna sinthenka poolise manaameyida poolisey beettees

Ayssafe bollon shiiqida asati dumma dumma miisha caddishe de'osana udduranne tuyte oykkidikka asati caddishe dizay beettes siyaddey caddes hankoyti matara de'osaa.

Hassafe bolla mam7a undoti lu7isa indoti yiidi zo7o dibaane qanxanasoykkidi dezeyssa heu dandawoos henta guyerakka dumma dumma asati de7oosana.

haysafe bolla baydun ichacha gidala addeti eqqidi deosoma tiixan diza nam7u addetikka bantayefe bolla manaxireya athiridi dizayssa misiley qoncisamas dandayis

hassafe bollan issi indoy dunguzafe medettida huykko oosettida xifabe ma7eda addata giddon ittidayssi beettees issi addeykkabaqwodhe bollna dunguza wothidi didayssi wisiley bessees

Hayssafe felalansiyade wakilakiya mala may7o maydi sinhon itti didi dees zapira kassiyade poolise malaa maydi utxides wiideekka booche.

hayssafe bollan deyiza misine arba micen de iza hayle dizols gida asay biigi ufaytizanneppe iza messay beettees izas kuyerakka cirelo mithati beettosona

hayssafe bollan de'iza misile nuni be ishi asati dunguza may7o may7idi shiiqidi uttidayssi beettees inta sinthenka dumma dumma ushshaynne dumma dumma miisheti ciishshay uttidi dees

hayssafe bollan de7iza misile nuni be7ishin asati shiiqidi eqqidinne uttidi de7izayssa bessees ha asatappeka guye baggara sohoynne dumma dumma miishey bettishe de7ees

hayssafe bollan deiza mishile nin beyishin gashe naytinne dumma dumma asati banta huphe bolla shaashenne dumma dumma miishe woththidi yeekkizayssanne waassizayssa baggay qasse miicizayssa bessees

hayssafe bolla iidzdzo asati oyde bolla ottidi beettosona intafe kayssi naa maca gidishin nam7ati qasse addekko enta sinthenka dabtare giigettidi itidi deizayssa bessees

hayssafe bollan dumma dumma may7o may7i daasati shiiqidosana hayssa giddonka dunguza may7i da asi deees izissinthanka ayfaafetinne dumma dumma miisheti deettas

Hayssafe bollan issi atten sanue pooti maydey qarsera botho shamide aaththidi urtidi deees iza sinthenka silkinne dumma dumma nusheti bettetis.

o hayssafe bollan missyadey magirafoone yoykkidi manaxire aaththidi booththa wode bolla uttidi baasa asas kita haathishe dizayssi beettees majdaska issi kushe xarapphe bolla shimpidees

hayssafe bollan dunguza mayo mayidi shiiqeti utida assati betosona hayssatappeka addesinne macasi de7oosana heedzdzu woykko uddo asata gidana zawey qoobekka woothide

Hayssafe bollan gita zumay beettes suma garserakka asati hametizayssa peyo dandawos duge baggarakka dalga mi daydizayssa hayssi misile quncisees

Ahyssaf pollan deesiya masine asati mayo dumma dumma mayo muyodi ekkis gayssi beettees inte ko erakka cilira mithay beettees

Mayssafe bollan paydon usoppon asati giita shuchcha garsen eqqidi gizayssi beettees haasatikka dumma dumma mayo maydi de7eettes.

hayssafe bollan issi gashe nai bahashen tamareso dabtare oykkada haaththe te ganas duge dafizayssi beettees anana iyakka miicashenne ufayeta she dawus

hessafe bollan dumma dumma xibaabetinne qamiseti baylettiza suuqe beittees issi addey kaxifefe okkidi beyidayssa misilan beyo dandawas issi qamesesa beettees

Hayssafe bollan issi naaya dunguza mayada ita zumara gokkiza haaththe sinthen eqqada poto dendi gayssi beittees naiyakka ba hu'e laallara deebas.

hiayssappe bolla oyddu lo7isa nayti biittoosonna hessatikka intas guwera haaththe diza ollan eqqidi degoosona nam7ati ha xeellise miicoosona nam7ati qas haa

Hansafe bollan issi addey gita tooranne gondala oykkidi ba hube bolla dunguze qobe woththidi godare galba may'di eqqidi deizayssa beyettes izaguerakka issi addeti.

haysafe bollan dehiza addey giita kiethe sinten eqqidi de7oes izikka ba kushe dabban yothidi eqqi dees izabuye bakkarakka hessayadde guye simmidi eqqidi dees

HAysape bollan celilo bessey beetteys hayssanka dumma dumma mithaside ooson denbaykka beetteys denba guynka haaththe shiiqeti uttidayssa beyo dandayays

HayssaPe bollan dE'iza misile nuni beyishin issi gashe naay booththa laaqa idimmidi deizayssi beettees iza guyerakka dumma dumma mithatinne meedati deizayssa ha misiley taas qoncisanas dandayides.

Hayssafe bollan deiza misile nuni beishin issin deya ba moydho wanna dalgisada ba moydho bolla bashe woththidayssa woykko hara wozi woththidayssi beettees ba ayfe bollaka hara qalameti ettadus

Haysape bollan de7iza misilay asati issi betesebe yiidi shiiqidi uttidayssinne issi mala mayo mayidayssi beetes;ha asatikka aawa aayonne nayta gidoyssa be7oos.

Hassappe bolla shiiqida asati issippe dubbushshizayssi beettees sinththenka payddon usuppuna gidiza asati madirekke bolla uttdi de'oosona henttapeka issiniya macakko

Hayssafe bollan sudane miletida olan esudane dere ayssizadas uddupunce so asati hayqqidayssa yootetides.

haysabe bollan de'iza misiley zamen gebe a gizayssi kessida edesoy beettees ha eresoyka aayta qammas woyto woykko shillimate efiche giza ediso

Ensafe bollan deysanoo silin tamma giirara bessiza mishit giidi xaafettidayssi bietetes missetappe kayssoy tama beetokko.

hayssafe bollan de7iza mishilen ingilizethora woykko paranjethora wayber giza xuufey beettees hayssanka booththara xaafettidayssa ha misileytaas qoncisanas dandayides

Hayssafe bollan de'iza misiley nuus qoncisizay tophphiyan nigide bankey wursa bessen wursa asakka shiishshizayssa giidi eriso kessidayssi bettees hayssa misiley qoncisees

hayssafe bollan paydon tammafe daro asati pantakushe idimidi ekkidayssa bessiyes hisatappesa oyda giddana asay pantafe bolla malatxire woththidi de7oosona

Haysati bollan deegiza misimin ichachu asati beettosona heedzdzo asatikka woge woykko mabraati ooththiza say mayiza malaya wayo iidi de7uosona siyadeykaa.

hayssafe bollan dumma dumma maburata shupati giigetti dimmo dizayssanne eqqiti dizayssi weettees saloykka booththanne samae medho ekkidi iita ro7ees

Hayssafe bollan ahira naara muuci shedizayssi geettees aayyakka baayfe bolla manaxire waththara dizayssan hayssafe bollan deiza misiley quncisanas dandayidis.

hayssafe bollan domma dumma profeti she meyothushe gotiza mawurasuumishasu shiixatidi de7oson hemi jiicarakka keeththay weeqxees

Hansafe bollan diita aspalta beettes aspalta tisaka dumma dumma cilillo mithatinne abraate mithati eqqilite geeti beettettes.

hayssappe bollan de7iza misile nuni xeellishin mithay cililo gade bolla wodhdhidayssi beettees ha mitha guyerakka lo7iza saloy beettizayssa ha misiley taas qoncisanas dandayides

hayssafe bollan deiza misile tani be ishin cililo mithatinne keeththati beetosona ha baggarakka gita aspaltey beettees hayssanka asi dees

hayssafe bollan de7iza mishile nuni beyishin gilgergibe giza miishey beettees hayssika asati biidi iza gobanayizayssanne beyizayssa gididayssa beettees matanka cililo mithati de7oosona

haysappe bollan issi keeththan ushsha keeththan asati shiqatidi uttid digishin nam7u asati qasse saro hetha laamettidayssi betteysi hinta guyarakka indoy beettas

Hayssafe bollan deezan isil inibeeshin awashe baanke asas dhillenne zaytey dumma dumma misheda giigissidi wolqi bayntayssatas immizayssi geettees

Hasafe bollan issi banke giddon ooththiza na karera eqqidi asi bira uuchi kessidi immizayssi beetties iza sinthenka komputerey geizayssa haysimisile qoncusees

hayssafe bollande iza misile issi booththa mayo maydade oydi bolla uttiessi dees izaweerakka garetha mayo mayda daro asati beettosona booththa mayo maydaykka komputere beeshe dees

Hayssabe bollan issi attin tukke uyana siydi uttana sameti sherizayssi beettees hara baggara qassen issi indoy eqqada de7aws sineynne tukke miisha tikke giigetidi de7oosonna.

heessafe bollan deriza misile meos qancisiizayssa mala gidekko gibire cekkiza asay masgabera misathana mena mangiste eriso kissidayssi misilen qumicidis

haysafe bollan issi poolise makalakay mayo mayidade ba kushe duuna wothidi lo7o oyde bolla utidi xeelliza dummo dumma asati dehoosa

Haysappe bollan de'iyassana misiliyan beesa dumma dumma mayo mayida asati eqqidi de'oosona. Hayssatikka tama yiishin maaddesa asatanne haakkimata.

hayssafe bollan de7iza misiley issi naa bolla metoy gakkin sinthe maaddo woykko koyro maaddo immiza asay yiidi izas maaddo immishe dizayssa ha misiley qoncisanas dandayides

Hayssafe bolla gita keethay beetttees ha keethayka bootha medho qalame tiyettidi keehippe lo7izayssako iza sintheyka kaameti shiiqidi eqqida.

hayssafe bollan paydon heedzdzafe daro asati wodey ehida haaththara simintora walakkiza maashinen akafara maadhettida siminto qolishinne giigissishe dizayssi beettees.

Hayissafe bollan de'iza sile nun beyishn nayti tamareson utidi tamares heyssi beettees heysse nayta guddofekka warkasi tamare sommayo mayidosana haqati qasse may7beekkona

Hayssappe bolla loo7iza sohoy beettees hayssa achchanga cililo muthatinne cililo bessati de7oosona sohoyka giitanne dalga gidi gayssa misilenoos koncisamas dandayides.

Hayssafe gulla samay medhoti ettida keeththay beettees hayssan qaassiyaddey motan eqqididizayssabeyo dandawas issin diakki muuca sheqowadhe soora beettashedawusa

Fayssafi bollan deisameyssani federaale issi kachetha betishithay beettis anaissaska gula bolla xaafedidi deeis mixatikka beettosona wulakka boohamidooyakku..

Hayassafe bollan de'izaysa nu be'shin wurikka eqqidi salabetti dizayssi beettees hayssatappeka ichacha woy kosupuma gidana asati manaxire aaththidi de7ooson

hayssafi bollon deysa mishilin yunibesin issi addey buro keeththe keexxizayssi beettees ba keexxettiza keeththaska simmuta maaqishinne dumma dummamishata giigisishe de'es

Haysappe bolla di'iza misilen qases giza hosputaley betes haysika izza sinthan dumma duma cishatine dumma dumma mishati betosona

fansafe bollan deisa misin gita xaalainne oodethi bittosona heyssankan lo7izayssa kirigeessi biwetes biiro gudulsaka ereettes moskootekka dooya de7ees

Hayssafe bollan oydu asati issife shidi dixayssi weetees indafe ka hiidzdzati ade gidishin issi miya indopo hinta guyeerakka dumma dumma asatide oosona

Hayssafe bollan paydon tamma pidtisaasati shicetidi eqqidassi wuettees issi may7o may7dadeykka intas qofa aachchi shewey koki ta yootishi de'ees.

hayssafe bollan deizayssa mangiiste keeththi daggitanne dalga keeththay geettees ha keeththaykka gooththanne karecha talamitiettidi biyanaoska injiti dizayssa bessees

hayssafe orlanqa miiste werkko kilikolay geexxida keese weytees hayssita zoonne shuuro medho ekkidibkeiis

sabe bollan daro asati eqqiridizayssi beettees ooththawe deekka intelishon shiidhathidi uttidayssa beyo dandaroos asatikka sitiydi pudhe qeqqidideyoosona

hayssafe bolla dissi ikita lo7eza soo sente haashtey pude purtishenne asay yiidi beyanas ingiza woykko lo7iza miishi mangiste ginissi dayssibeettees

hayssafe bollan daro tamarida asati beettosona paydon heedzdzafe daro gididayti beettosona issi niyakka indo gidashe badaben zo7o danco dancara deizayssa bessees

Hayssafe bollan de'iza misile nuni beyishin gita lo'iza keeththe sinthen pudhiza ciishshanne dumma dumma miisheti beettosona intika ayfes lo7izayssanne xeellanas injeko.

haysape bollan de7iza misile nuuni be7ishin gita keethe sinthen wogga aspalte beettes ha aspaltte bollaka kaameenne dumma dumma miishshey beettizayssa ha misilee tas qonccisanas dandda7ides.

haysappe bollan oyddo asati beettosona ha oyddo asatappeka giddon dizati nam7u indota inteka banta koshin woraqate oykkida tii xarakka nam7u addetti eqqida

Hayssafe bollan issi afmatashi hoykko argetane yiida indees issi adde gaabemish beettees issi adde ka inda ododenci hees

heyssafe fillandeiza asati ichachu asati issife shiiqidi qiza dabbo qanxizayssa bettees hayssata giddofekka issi niya maca

hissafe goznan deessanasani dundusa may7o may7ida asati ekki dizayssi tees misatikka baynta kushe ilnudi worikka ekki digge oossana argida asa oychana zida asatakka uddoysi eretees

Hayssafe bollan issi aaway ayfe sakettidi hosppitaale woykko aakimeso yin issi paranjji akamizayssi beettes;iza guyerakka daro asati de7oosona.

hayssafe bolla dumma dumma asati hospitaane maaddue kushshiza asas kathinne dumma dumma miisheta ekki dibizayssa beyanas dandaroos issi inderadara sinthan dosona

Hayssafe bollan deiza misilen ichachu asati matahe bolla gidi dizayssi beettees hayssatikka baynta kushen gita sertifikeete oykkididizayssi misiley bessiis

Hayssefe bolnan issi aawa guye harjettin aki metoryowidi akamshi dihaessu beestees issi aawaka issi paraje atomishi dihaessu beettees

hayssafe bolnan deiza adden saketiri woykko haakimetanasospitaaleyidayssi geettiis haysses ka ayferiwaaychin doktorey woykko haakime ayfe weshe dizayssi bessies

hayssafe bollan issi akimettanas yida inde woykko harkade yida indo asati biidi hospitaalen woykko xeena xaabiyan oychizayssa hayssa misile qoncisees.

hayssafe bollan dei semesinne asata sootha yinti duuqiza miishe deetees hayssa bollaka intesuutha naagishe deeski itittidi amarathora caafetidi dizayssa bessees

hissafe bollan hedzu asati biidi hospitaal mo7eko dhale shemnizason ekkititi zayssi beettees haasatappe nam7atikka karethan oyo may7di dewoossona

issafe zulami issi argitan ispidan inliyo nauaas ati entiyorokishenne dhiis koshsheza nerashe she shidi imusin bessees hayssa kazaanas dandayettes

Hayssafe bollan de7iza misile nuni beishin haakkimeso asati woykko deena baalemoya geetettiza asati hospitaalen miisheta giigissizayssi beettees haasatikka bantamano may7idoossona

hayssafe bollan diza misiley nuus qoncisizay issi indoy xibabe mayada madrake bolla kezada haasayizayssa nashshees ha indeyakka ba kushen maygirafoone oykkada dizayssa misiley bessees

hayssafe bollan daro asati eqqidi dizayssi beettees entafekka ayfe bolla manaxire woththida asaynne kushe idimmidi eqqida asay beettettes hayssaka taas misiley qoncisanas dandayides

hayssafe bollan beyiza misile nuus beettizayssi arbamince adeqaalay hospitalen asay yiidi suuth immizayssanne asas gakkizayssi ha misiley qoncisanas dandayees

Hayssafe bollan de'iza misile nen beyishin asay hargetidi dhiskidayssa tamarida asay gelidi oychidi kezizayssa beyoy danda'oos banta duunanka maske aaththidi dizayssa misiley qoncisees.

Hayssafe bollan de'iza misiley nu dere ha debu itiophiya kilile waanna aysowade yiidi hargiza ase beyizayssanne oychizayssa ha misiley nuus qoncisanas dandayees.

hayssafe bollan de'iza misile nunne be'ishin asas ho'atetha woykko bolla hoatetha haakimeti beyanas go'ettiza maashiney ha misila bolla taas beettes hayssaka ha misiley taas qoncisides

hayssafe bollan de7iza misiley asati booththa may7o may7idinne hara may7o may7di eqqidayssi beettees nam7u asatikka yssa giddofe manaxire aaththidi dizayssa misiley qoncisees

Hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin booththa may'o may'ida akimeti woykko asati asay shiiqidayssas haasa haasayishe deizayssa ha misileppe dendada eranas woykko akeekanas dandayadis

Hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin issi addey eqqidi booththa may7o may7ida addas haasaya hasayishe deees issi booththa mayo may7idadeykka haakime gidoyssa ero dandayoos.

hayssafe bollan de iza mishile he dhoyddu asati beettosana nam7u asati eqi bishin issi adde qasse naa shallamishe woykko woytoy mishe deees

Haysappe bollo missi gita kaamoy yiidi oga goyishinne giigiss shidizayssa bero dandawoos gaathanka essiyadey uttidi maqina oykka kaama laaggishe deees.

hayssafe bolnan paydon tammafi daro asati issifi shiiqeti diigayssi beettees nam7addesikka malaxire aaththida inta guyerakka kaamenne dumma dumma meshe beettees

hasabe bolla daro keeththeti beetoosan ha keeththetikka dumma dumma medho ekkidi de7oosana gita ogeykka beettees ha baggarakka qillo bessaye deees

hayssafe bollan dunguza may7omaydi guppiza asatara diza misilera diza gita dibaabay beetees izayushonka cilila mithati deyoossoona

sa7i ta llo7iza keeththa sinthen issi kame eqqidi deees keeththayka lo7izayssa misiley bessees matanka cililo mithatinne dumma dumma betosona

Issafe bollan heedzdzo asati oyde karetha oyde bolla ottidi de7oosona giddon dizadeyka maygirafoone oykkidi haasayi shenees tiixanka issi indoy utayade izayssa misiley bessees.

sabe bollan issi keeththe keexxiza addey cawattidi galal7o mela koote may7di maagere mismaaren shucizayssa brewudian lawes guyerakka qililo mithati du7ossa

issafe bolla nama'a mana xilalaathida satara guyera dumma mayo mayida satara issi awaasidi si xurata miishe deidayssa bessees hayssaka mangiste wolqi wayn dayssa immiis.

halsabe bolaa dhal7ey baygettiza akki misoloykko parmasey giittees hissika potitin dizayssa eroos gayssas muthayka betese medani madabir geetettees

heysape bollan buro oosettishe diza gita dalgga meeday beettees hayssanka oosettidi wuronayssa be7o danda7oos cililo maatatikka aadhdhi aadhi dossana

hayssafe pilland zo qorqolora woothettida booththa qalometi ettida keeththati beettoosaa inta sinthenka cilillo maatay lo7ida melara othetidees ogeesa beettees

Haysafi bollan deyida misilen asati ofe igisizayssi beettees asati gi giigisizayssi ga eretees eera ha kamayti kaishi di'oosona.

Hinsafi bollan belamuse giza indotahu7edookqiza indey erisoy kare bolla beettees hayeri sanga dumma dumma ooththettiza huye ooththo qommati xaafettidi de7ooso.

safiro deizamisin podditi katama haaththenne dumma dumma agelgilooteta immi zabessen gulay beettees hayssaka misiley taas qancisees

Issafe bolla dumma dumma ooththo oothiza asati beetos hayssatikka badala gittoninne santhe giddon gede hahamethishinne ooctchi shi doosa.

Hayssafe bollan de iza mishile nuni beishin bollo keete gizayssa woykko maashiney hawodey hida maashiney ooththidayssa bessees hayssika keeththe ooththanassinne dumma dumma miishatas go7ees.

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin ha yiidi timirte ekkite giza xuufey beettees hayssika garsera ingilizethora qasse xaafetti didis hayssi erettees

hayssafe bollan paydon icha chuppe daaro asati issi ita keeththe giddofe haakhezi shedde oosona endabuyerakka mitalakiya may7o may7ida asati beyttosona

hansafe bollan issi issi asay goyettizamman duosha geesettizay beettees hayssaka pirdesogeykko gita pirdeso noochchiza asay qoyettizayssaao

Haysafi bollan issi addin makala keya malaa mayo may7di karetha oyde bolla optinideys essa beyo dandawus hayssade aska hu7e izaath gelishhe ditessi beyttees

Haysafe bollan issiyadey karetha koote naydi pakishen majirapoone oykkidi majreke sinthan eqqidayss ubeettees hayssi addeykka pirdeso giza xoofe achchin eqgidi dees.

Hayssafe bollan deyssa misile ninegeeshi asati karethanay may7di yuuyi uttida issi beethtes intal dunka issiyadde dumma may'o may'ydes.

hayssafe bollan deyssa misa imanabeeshin daro asati shiqida iqqidayssi beettees heessatappe guye bakkarakka polise malaamara mayda asati eqqididizayss beettees

haysafe bolla daro nayti matorke walakezidi dikkidayssi beettis inta sintxenka garsen maata hixattide sintenka lo7izajji shenne shaashe deys

meyssafe bollan heedzdzu booththa mayma7ida adde asati majarka bolla kizi ekki hissi meri attida nannya qasse bawureqate ekkada gidayssi beettees

hayssafe bollan qucca woredan diza gammo zoone garsen diza issi pirdesoy beettees hayssanka cililo mithatinne pooqeti beettishe de7oosona.

hayssi addeka timirte on gidi be tamarida timirte bolla mangiste wolkko tophiyas othu ooththanay ba kushe pude agenthidi qaala gelizayssi bettees pirdeson dees

hayssafe bollan jita lo7iza keeththe beetteys bootha medhokka kadham de7iis gaaththa maagaraqi bee xompizayssi karera beettanas danda7ides

Hayssafe bollon issi naay ayfe bolla manatxide wosthidi haasa aasay iza issi beettees hayssi kapildeso gidin uttidi gididayssi ewos kushenka saate aaththidi dees.

hayssafe bollan deiza asati gita pirde keeththen shiiqettidi uttidayssi beettees ha xaraphe bollakka komputeresinne dumma dummamisheti utidi dayizayssi beettees

hayssafe bollan tamareti anjeti shee may7iza mayo may7ida asati salafettidi eqqide issi beettees hayssatikka sama yinne karectha medho bala kamayo may7da inta guerakka gita soyi beettees

Hayssafe bollan deiza misile tani beyishin issi addey karetha may7o may7idi maygirafoone ba kushen oykkidi deizayssi beettees haaddeyka ha simmidi xeelishe dizayssa ha misiley qoncisees.

Hayssafe bollan deiza misil eloni beishin kita asati anjetishe mayiza may'o may'idi salafetidi eqqidayssi beettees haasatappeka issi nay asay anjetishe may7iza may7a may7onna hare eqqides

mussafe gulna deeza misile nonbeeshin asati ushaasha kaame wurzapfe ooththizayssa beettees haasatikka safarageshi shenne pitti she dizayssa hayssafe bollan deeza misiley bessees

hayssafe bollan daro asati issife shiiqidi kare bittizayssi biittees haasayka eqo bito ekkidi oga giishshishe de, ooson enta quyerakka cielo mithay biittees

Hayssape bollan gita kaame beettees hayssa bollaka madabarara shiqettida iitathata iitatha geeshshiza asati woththizayssanne geeshshizayssa beyanas dandayettes.

Hayssafe bollan deisa miside minibeshin gita kaamey beettees hayssika oge geeshshizayssanne pitti yayssa bessees oga achchinka gita mithatinne dumma dumma miishiti de'sana.

Fensafi bolla gicha kaalay qoshasha wiqol hisathay moqina agala dizayssime yehidi qoli zeyssi beanas dandawos nedhoykka yele logidi densi weettees

Hissafe bolla giita kaami yiidi diitatha geeshshizayssaweykko duge aafon qolizayssi beettiis hakame midhoykka yeledonne karetha midho walakka oykkideyssa beyoossa.

hayssafes bollan daro asasi issife shiiqettidi karawoykku aspalte bittizayssi beettees hayssafekka issaade hu7en qoobe westididees tiicanka yssi maci beettawus

hayssafe bollan de issamisiibeeshi asati shiiqidi bentasafara geeshshizayssanne pittizayssi beettees hayssatikka bantas kushen pito oykkidi de7oosan

Hayssafe bollan deeza asata yunibeshon ogi geeshishe woykko biittishe diyoossona issi indeyakka iitatha gaarera giyashe degigayssa hayssa misiley quncisanas dandayees.

Hayssafe bollan de'iza misile nuni beishin gita kaamey iitatha wora qolizayssi beettees hayssaska medhoy zo'onne dumma dumma medho oykkidayssa ha misilappe dendidi eranas dandayoos

Hayssafe bollan deiza misile nuni beishin asay mekelakiya may'o may'idi olla bookkizayssa woykko haaththey baanaso giigissizayssa hayssafe bollan deiza woykko shiiqida misile nuus qoncisees.

hayssafe bollan issi karetha malu mayidi qarsera booththa shenta may7izadde sinthe mayrafona erqidi behaas qofa dimishi dizayssa beyo dandayoos

Hayssappe mollande iza musile issindiya oottane ssindiyo itaqiyas masakabettanassin weykko echizayssan nu naayya zarusammuzayssa biyanas dangalasa issinne akabaayfi wolla aluxire ooththadas.

hayssafe bollan deizane miselenni paydon ichachappe daro gidiza asati eqqidi deyoossana hayssatappeka nam7ati maca gidishin hankoweti qasse addeko issi addeykka ba ayfe manaxere rothe

hayssape bollan de7iza misiley nuus qoncisizay payda ayde bolla intes oyshoy diikko hayssa tani intes zaaro immadis giza issi naay yutube biido ooththidayssi beettees

hayssafe bolla na sinthe neetztzu asati uttigamoy atikka so7o may7o may7n dishin dhissi me qasse karetha may7o maydes inta guyerakka daro asati beettosonna

Hayssafe bollan deisa misilelen beishin heetzdzu sinxendiza asati booththa wode bolla dunguza maydi uttidosona banta hayfenta manaxire wossida inte guyenka lero asati dooson

haysafe bollan asati may7o may7edi salpekezi dayssi beettees issadeyka topheya bandira dhoqustidu ekkidayssa peero dandawos asatanqa cora gidoyssa beettetes

hayssafe bolla deiza misilen daro asati oyde bolla shiqetidayssi bettees hayssafe siyaa woykko kiranchi oykkidi deees hayssi asayka paranchea

hayssafe boldan sinthen himudutza asati dungusa may7o ma7idi imimanatxire aaththidi booththa wede bolla uttidi de7osa inta sinthen kacci ishaynne ayllandera haaththey idees inta kuyenqa daro asaki du7asa

Issafe bollan karetha moyonne dumma dumma moyo maynda asati shiiqidi issife dubbushishe deyooson naysatappe issi aawayka giddon urtidi deettes

issi adde karetha kootemayedi gita machake bolla eqqidiza issi beittis hayssi ya paranje gidedayssa misile qoncisees addasoekka booththio

Safe bollan deyi saa daana inibeshon pootha may'o maydi gafushe maydirapoone oykkidi malathefekka aaththidi gaqofa asas aaththi shedizayssa amisiley poyntisees.

haysafe bolla asati calba bolla booththa may7o maydi eqilizayssi beettees hayssata gu heerakka gita bay dizayssi beettees issiyaddeyka hara may7o maydis

hayssafe bollan issi indiya manaxire aaththada oyge bolla uttadizayssi beettees ha indiya sinthenta haylandara haaththanne dagtarenne dumma dumma miishiti beettosan

Meyssafi bollan deesa misile midishin asati maata ekkiyo ekki diidi gammo wogan sarotetha laamitti hayssa bessees hasatikka cora gidoyssa hamisile gechies.

hayssafe bollan oyddufe daro asati shiiqetti issife haasayettizayssa beyoy dandayoos hayssatappeka issi niya maca gididayssa ha misiley taas qoncisanas dandayides

hayssafe bollan de7iza misile nuni beshin asati dunguza may7dinne dunguza qoobe banta hophe bolla aaththidi eqqi dizayssi beettees inte guyerakka cililo mithati de7oosona

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin issi addey dunguza may7o may7idi dunguza kootekka aaththidi madureke bolla kezidi ba kiita woykko ba hasaya hasayizayssa bessees

Hayssape bollan issi karetha mayo mayida indoy issi xibabe may7ida qashe nam7u nayti oykkada qeeri shininna sa gishin beettees.

Haysafe bollan deiza asata nuweishi issifi shiqettidi dubbu shishe deoosona indasinsenza kathey haaththey nu dumma dumma miiisheti de7osona ciisheka de7ees

Nam'u karetha mayo mayda dde thaache issi poolise malaya mayo maydade deettees enta guyerakka macha asati hiqqidi deettes.

celilo makolo iza ciishsha sinthen asati paydontosappe daro asati uttidi haasa laametizayssanne dubbishizayssa geanas danda

hayssafe bollon mekilakiya moyomoyida asati banta kushe gu7e aaththidi salafetti eqqidayssi beettees inta sintanqa issi adey eqqidi inta bessishe de'ees

hayssafe bolla mogalakiya malaya mayda asataranne hara dumma dumma mayda asatara shiiqeti uttidi timirte woykko silxana akkizayssi beettees issi addeykka ba kushen silke oykkidis

hayssape bollan de7izaadey poolise malaya mayomaydi ba hudhe bolla qoofe kawothidi mugirafoone izas oyketin haasayi izayssa ayssi miisi leenos qoncisanas dandayees

hayssafe bolla isupon asati gita daap oykkidi qanxanas giigetizayssi beettees hayssatappeka geedzdzati poolise mayomaydi de oosona qoobekka aaththida

Haysappe bollan de'za misile issi addey makalakiya eyko poolise may7o maydi qoobe ba huphe bolla wothidi gitas palten iqidi dizayssi beettees izaguera kazebiray dees

hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin mekelakiya may7o may7da asay salafettidi eqqidayssi beettees sinteradizadekka batira bolla tophia bayndirayssa oykkidayssi beettees

hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin mekelakiya mayonne hara dumma dumma mayo mayida asati shiiqettidi uttidayssi beettees inte sinthenka issi poolise malaya mayo mayid addey eqqidi haasayishe dees

Hayssaffe bollan gita wora giddon asati shiiqetti uttidayssi beettees entta sinthenkka hinira makkalakkaya mayo mayida asati beettishe doosona.

Hayssafe bollan deessa sanay geeshi gurikka shigidi uttidayssi beettees hawuttida asatappeka aawati de7oosana issi aawayka ba gulbatha bolla qoobe othides.

haysafe bollan dunguzanne dumma dumma mayo may7ida asati bettosona hessatappeka heezzati sinthan dezayti manaxire woththidayssa hayssi misile taas qoncisanas dandayees.

Issafe bolan tamarida asati shiiqidi shuchcha bolla banta kushe shempishizayssanne bantas kushe baqqizayssi beetees inta guderakka daro asati deloossan

safe bollan baydon echashappe dranDa asay urqa giddon gele eqqidayssi beettees hinta gueerakka miichinne moozey dumma dumma miishiti beettishe deyosa.

hayssafe bollan dumma dumma mayo mayda asati shiiqetidi uttidayssi bettees hinte sinthenka hayllandera uyanas uttida haaththay hinte sinthe uttidizayssi bettees

Haysaafe bollan daggo dumma dumma may mayida asati issi keeththan uttididi qosonar issi indiyakka xilloyo maydara eqqadayintas kiita aashthashe de7awus

aysafe bollande ifamisiyamgeshen imathatinne ammanoasa kiyin issi haakimiya enta bessa shenne entas yoota shedizayssa hansi misi benqon hisees

Hayssafe bollan nama macasati uttiti deyoosonna issime sunthayka yeddota ginnocho gidishin issi meyaqasi mollarahilkko nam7atikka karetha yodoy bolla uttia

hayssafe bollan karetxa mayoma hidassati biidtoosa hasatatekka naam7ay adde giddishin issiniya qasse macaka tophe turizimennideene inbestimalti direeti afrikan eretue

oyddu asati oyddu carqane oggidi poto dendizayssa biittes jakane odhoykka booth gidishin asayka dumma dumma midho oykkida may7o ma7idi deettes

Hayssafe bollan issi desma mimistire hayssafe sinthiti zaaa indiya liya giizetti zaala ekkada dehawus izakka baqo barasas aaththashiyo deyawus ayfon qa malaath caathide

Hayssafe bollan issi booththo shurawe may'di samay qoobe aaththidadey akafara biitta izi tokkida puuza achche shiishizayssi bettees zaquerakka naasiqon sati doosana.

Hiysafe bollan deesan missilen issi addey hokkidi poote tokkizayssi beettees haaddey gaba wodhen dongaza xaaxidi samaye qoobe wothidi dizayssa miseley bessees

hayssafe bollan postasoy eriso kessi dayssi beittees hayssi kaade oykkidi soo gathu intes efana giza eriso bessishe lo7o ooththo samamentajo gees

Hayssafe bollame issi malay qaresa shura wegaayde postaso eriso melashiso dees hassisa pazanaa dhigi sartifigete phayygisti atutopkanaye.

issafe bollan haakimeti woykko doktereti asi hayqishin wolko hargettishin giigissidayssanne hargessidayssi beettes.

hayssappe bollan issi kaame gidon asati shuqetetti dayssi beyttees intas kuyerakka cililo mixatinne dumma dumma misheti bettosona

Hayssafe bollan aysa yasilin onigeeshi dumma dumma giyas koshshiza ayfotanne kathati shiiqidi deizayssa beyo dandawos hayssanka santheyinne muuzi dumma dumma miishi de7es.

safi bollan asati nam7u soonattiti dubbushizayessanne hasayizayssa geyanas dandawes oydekka kifsidi uttidayessa misiliya hessi mi us qonci sanas dandayees

hayssafe bollan issi n diya zo7o moy7o maayada asa yuuyada xeella shenni oycheshi dizayssi beettees hannan diyakka telekomun ooththizan dondoyssi beettees

Hayssife bollan de izayssan yunifeeshin giyay beetes s ha giya giddonka dumma dumma katha qumitanne ayfa pitihidi bayizeti zayssi beetees asatikka deyoofe.

Hayssafezumwan paydon dichacha pidaro gidesaa say mitha hollo tidi dutushizaysssi biittees hayssasa fuddonka ante inni indoy deees.

hessafe bollan issi xibabe meyday inda uttada tukke fentisi zayssi weettees izayacherakka heedzdzu adde asati uttidi benta haasara laametishe dizayssa pomisiley bessis

Hayssappe bollan ichashu kareththa asati utidi dizayssi beetees. nam'u asatikka bantta kushen oto masatiza gashe miishi oyqqidi de'osona .

Nayssafe bolla nam,o bessin shiiqetida asatinne mizgebas timirtes shiiqida asati beedo suna abakarakka hissiingeya eqqada timirte immashe deyansa.

Hayssafe bollan booshsanne talale omelo oykkida jarpanetan largoy yuyetidi ashshageti uttidayssi deettees cora giddoyssaka doyo dandawos.

hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin telekoome giza biiro gaaththan asati uttidi agelgilote immidayssi beetteys ha asatikka beyishin gita ase idaggosona

hayssafe bollan de'iza misile nuni beyishin tamareti tamare soydi uttidi timirte kaallizayssi beettees ha tamareta sinthenka issi astamarey eqqidi timirte tamarsishe dee'es

hayssafe bollan de7iza misile nuni beishin asati kuwaase kaayiza asati beettosona ha kuwaase kaayiza asatikka dumma dumma kilebes kaayizayssa ha misilappe taas qoncanas dandayides

Hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin pablik serfis kommunikashion hawus gizayssi woykko komishon hawus giza xuufey deees haxuufa achcharakka asati shiiqidi eqqidayssa beyays.

Haysappe bollan de iza misilin issi addey kaamira ba tiren wuthidi kushe micidi waytizayssi weyttees iza uf guyerakka daro asati de7ooson

Haysafe bolla doxa aa mayida asati ekkidi koshe lallishenne waanishe dizessiwe ittees inda guyerakka gita zumappe duge gokkiza haathe de'ees.

hayssafe bollan deesamo silanon beeshi nam7un begi beettosana issi neyakka haaththa uya shi da awus issi neyaka ba kushenay dandira haatha ekkada dehaas issi neaka bolla qobyotha

hayssafe bolla cililo woora giddora haaththe bizayssi wiittes haworaykka cililonne beyanas ayfes lo7izayssa misilay nuus qoncisanas dandayides

hayssafe boldan booththa mayo maygi asay eqqidi meoti gisayssi beettees intas kurye bagqarakka gitas zumayde izayssa hayssi misilen qoncisamas dandayees

Hayssafe bollan issi nai bah'elalada buratha shurawi mayada aykkowaza maxaafa elfeyssa ashshirada bessizayssi beettees izi gueerakka daro asati de'oosona

hayssafe bollan heezdzdu nayti giya giddon iddimettidi eqidayss beettes hanko asaykka beizai beggiyas gede ha hametiseessanne qaaxxarettizayissa misiley qonciseessa

Hayssafe bollan woxxa dhinenti oddus kididi chuchcha bolla eqqidi dabeyssanne intas afara haaththe koykqizays si itees ha haaththe shalqe shiyidi dayssa beyo danjaos.

hayssafi bollan gita ogey beettes hayssika nu dere tophehane sintha kataman gididaari addisaba geetas izipe hena baggerakka mithati beettoosona

hayssappe bollan sizoo mayaanada ba bolla buotxa kaafe mayeda diza induyu saan mizatidashara gaaththon dizayssanne okkadaha xeelle isayssi phitie

Hayssafe bollan deisaha asatamam beeshin gathe shurabemayidi inta guyera qasse ekkita zuma bollafe fegiza haaththa sinthen ekkidi intifoto dendidayssa be e7o danda7oos.

hayssafe bolla wora giddo mitha eqqidayssanne ichachu mitha bolla ichachu dunguza qoobe urti dizayssa beyo dandayoos guyerakka dumma dumma mixasi doossona

hans bollan gootha mimoydi markabe bolla woykko haykko asa bolla kezida asati beettettes baqay eqqiri deishin bakkay qasse uttiri deeettes intabekka qoobe aaththidassi dees

haysabe bollan paydon ichacha gidana asati meeda bolla iqqirideizayssi beettees hachchachcho asatappeka disi niya macako oyddati qasse adde gididayssa ero dandayays

Hayssafe bollan daro asati shiiqettidi cililo mitha garsen eqqidi dizayssi beettees issi nayka ba kushen booththa may'o oykkidi deees issi ndeyakka qoobe aaththada de'awus

Hessafe bollan tomadeti miscefa sydi mugaxabeti shinne bayndayeshu mishe dizayssi beettees qaraqe bollasa manatire dizayssa misilen essis.

hayssafe bollan tamare nayti shiiqeti hiddu miskefas urtidayssanne salafeti dayssi beettees tamaretikka tamare soomayo maydu hidayssa misilee qoncisees

hayssafe bolla misilen muus beet samsamala gidikko issi addey uttidi masakabizayssanne honqo asayyidi masakabetti hayssi beetis issi aawayka zo7o qoobe bathini matan uttides

Hayssafe bollan issi ndiya ottada miskaba mazakabizayssanne asati izoyushon eqqidi miskaba masakabeti hayssi beettees issi indiyakka pa qodhen kire qachada te'awus

Hayssappe bollan deisanassinne issi aayey azagabettanassine deresin yeekkanaa iyaada eqqidayssi beettees issi addeyka hokkidi xaafushinni ginesse shegizayssi beettees paydon ichosha gi dizaasati beettooson

Hayssafe zollan dumma dumma asatiniti salafetti eqqidayssi geettees hayssatikka misgabana zaqabettana syideeqoyssi erattis issi addeyka hibagge ekgididees.

Hayssappe bollan shiifidaasataninne biishi maskabettana soykko marshnalayde kessanas shiqidi salabetti dayssi beettes bakka asayka aqqidi diyoossana

hayssafe bollan dumma dumma asati yidi salaftideekidinne bentaresho imiji naasional ayde ekkizayssi beettees hayssas a issi aaway usti dudizayssa misile qoncisees

Hansafe wollan dehis aayssi nay be eesho ba kushe eesho nan shinalay demmetawqias immishedeiis hayssi naykka cililo shuraabe maydi dizayssa benettes.'

hansafes bollan missiyadey miskeba uttidi masakabizayssanne issi zo7o jamano moyda aaya yaada ba firmo woththizayssa maysafe misilappe gayanas dangarays

Hayssape bollan de7iza misile nuuni be7ishin tamaare nayti yiiri gashe nayti salafetti dizayssi beettes ha naytikka mizgebas woykko nashinal aydiya ekkanas yiidi salafetti eqqidayssa be7o dandda7oos.

hayssafe bollan de7iza miside nuni beyishin issi addey eqqidi de7izayssanne issi indiya hokkada xaafizayssi beettees ha indiyakka booththa may7o mayadanne de7awus issi addeyka karetha may7o maydi dees

Hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin asati shiiqettidi eqqidayssi beettees intika mitha garsen shiiqettidayssa ha misilappe dendidi beyanassinne eranas danda7oos.

Hayssafe bollan bolla meto gakkida samayti woykko paranjeti kowaase ka7izayssa bessees hayssanka wilchere uttidasati de7oso.

Hayssappe bollan issi kowaase kasanchay woxxishe kuwaas dheqanas giittizayssi beettees hayssika izas miida bolla uttina metan gede ha giidi woxxxareti aadhdhana giigettees.

Hayssafe bollan dumma dumma kileriskaza kwase kawanchati sife sallafeti eqqitaysi beettees intas giddorakka mekelaaqiya malamaydayssatinne hara dumma dumma malamayida asati eqqidoossana

hayssafe bollan pay dandaro giidiza asati issi peshshi gettidi uttida yssi beettees ha asatanka dumma dumma mana may7ida asati deettes ham7on dossinka poolisa mannay may7di giddon uttida

Hasabe bollan deliza misine issi todhdheyas wootxisa addey wottxishe labbanidayssa min cawattidayssi beettes ayssi ga cili loonne zoqo moy7o moy hun denees

eyssafe punlande icayssa yunfeshi mayti wuriqa bantaqo dheen madaaliya kowase kaayize mayti aaththidi uttidi ufayetizeyssi weyti siyenda guyerakka duma dumma asathi deyoosana

Haysappe bollani de'iza misine kowaseka iza kowaseka anchanayti mantamayo may7di woxxi shedizayssi beittees intiko woxxiza ollay cilinoynne lo7izayssaa

hayssabe bollan ichachchu adde asati baynta qo7en medaliya aaththidi eqqi dizayssi beettees nam7u adetekka bayntahopen qoobe woththidi de7oosona nam7ati qasse baynta medaliya kushen uikkida

haynsaf bollan dumma dummo kilebis ka izaanayti isifi shiiqetidi issi naa pude dhoquhustizayssi weettes intas hini bagkarakka daro dumma dumma asati de7eettes

Hayssafe fumman issi kowase kilobeskayida kowase qoma hinthati ufaytu shimmi guppishe deza yssi beettees inda guyedakka hara asatinne mithati beyttishe dosa

Hessafe bollan deeza issi yo7a kowasekaha inchaman awonti beettoosina issi ma nchajjerina yundis kowasedhi ana gi shinka ezaben diza issi mey iza poocishi dees.

Hayssafe bolla missi mide mungirafoone mukkeda haasayizayssanne haho elandada gizayssi wuyetteys ba qoole bollaka booththa caalle athada de7awus fakushenka qalabete athadus.

haysafe bollay issi karetha mayo mayidaa adde ba sinthana uddumay girakonin deeshi ga qofa hasas haathizayssi beetties hayssi adde heska burchedizayssis beettis

missafi bollan deiza misile lunibeeshi kowaase qawanjhati kowaase kaa7idi aggidi ubay ettizayssi beettees hayssati kowaase ka7anjatikka samay medho kowaase may7o manite

Hayssafe bollan issi kilebeska isa kowaaseka anchasi beettosona hayssatikka issi sara idimettidi eqqida entas qowaasa goola nangiza naykka intafe dumma may'o may'idis.

hayssafe bollan dumma dumma kilabees qowaase kaayizameyti qowaase medan qaayiz hayssa beessees hayssikka arba minci esatame pirmele gexooni gayssa erisees

Messafe bollan da isa misileyalinibeesi asati salafeti ekkidi saytile laaggish uwizayissi beettees mesatikka bayntawu7e bolla aykkowaza qoobe wathida.

Hayssafe bollan de'iza misiley gaammon cenchcha kowase ka'iza buddineti tophphiya pirmerligen gelidayssa hashshu dass gides gidayssa bonchishshe dizayssi hayssi misiley taas qoncisees

Hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin nam7u asati kowaase ka7iza issi beettees issi nayka booththa mayo may7ishin issi nay qasse zo7o may7o may7ides hayssaka misiley qoncisees

hayssafe bollan de7iza misile nuni beyishin issi addey kowase ka7ishe metoy gakkin sintho maado woykko koyro maado immizasay yiidi maado immizayssa bessees

Issatu zeemman deessan issi amuni beyshi kashe qalkuletere beettees hayssanka issino nama yudda udachisasoppon laabtuna son uddufen zeero zeero zeero gi xaafeti dees.

Hayssafe bollan de izayssa mimibeyshin fileshe wettes pileeshenne izatoche dumma dumma som thehida hees hayssika dumma dumma midho oykkidayssaqo

Hayssafe bollan akimeti woykko doktoreti asas wozna shoche beyanas woykko suutha gifige beyanas intiko ittiza maashine misilan beettees

ayssi naafan da7izayssi awudey woykko teknoloje ehidayssa bookkanas maaddiza masariyay bettes neesaska karethanne samay melo oykkidi dees

Haynssape bollan deiza misile gita wakka asbaltagi bolla issi samay medho ekki dakaami bizayssi beettees asatikka pude dugea mettidayssi beettees

hissan gita kaamey beettees hayssika be oge oykkidi hamattizayssa ero dandawas hayssika booththanne ceeelo medho walakka oykkida gita wogera bishe dees

Hansabey bolla gita oge bolla issi tamaridade celelo zaykile laggishe idaysi beettees iza kuyerakka issi addey gishe dees hininka gita heeththay beettees

Hayssafe bolla asati paydo chachanne daro gidisa asati beettosona issi nayakanu dere toya hayssiza waanna maare aymede abibediyays

Haysape bollan giita asati cililonni shayqile daggishe beettosanna issi addeyssa bahashe bollan borsa baini daggishe difeysi weettees

Hayssabe bollandehisa asa waterey eqqida issi weetees izaachinka issi gootha qamisa wayda indoy eqqada de7aos iziwe bakkarakka zo7o shemes waydadey dees.

Hayssafe bollon parandiya addara essi deeran ekkidi hasarettihayssa bessees hayssanka paydon doyda gidiza asati beettosona ente achchanka hessi kaamu ekqidi dizayssi beettees.

Hayssafe bollan giita woray beettees. Giita wora garssaakka oge aspaltey beettes. Hayssappe usuppun kaameti salafettidi bishe diza issa misiley qoncisees.

hayssafe bollan de'iza misile nunni beyishin asati shiiqettidi haaththara pinnizayssi beettees hayssi asatikka jelba woykko markabe yizayssa gede qaaxishe doossona abba bollara

Hayssafe bollan shiiqidayssa nuni beyishin asati aspalte bolla pude ha hamettizayssa woykko qaaxizayssa be'o dandayoos inta guyerakka kaameti shiiqettidi eqqidi de'oosona.

hayssafe bollan nohoriliste ti gizayssi addisaban dizayssi asas keeththe kessabayzanas ham7u gamme atti deskiza eriso kessi duyothideyssi beettees

hayssafe bollan ham7u asati haasayishe banta qofa laamettizayssi beettees issi addeyka intachen eqqidi dees haasayettidayssatappeissinyakka mucca

hansafe bollan deyiza misilinomi beeshin buro keexxettiza keeththinne ceello mithati beettoson ha keeththa bollafa buro buro na daro miisheti deyettes

Hasafe bollan beettiza masanan issi naay pitonne nooliwiya mulqosho geessiza miissa bayzana shiishi ekkidi ekkidanaay beettees hanaaysa.

hayssafi bollan dehisa asane inpoeshon guri sigida ekkidayssi beittees haykkida asatapbera macayinne adtehi de izaassa isile dessees

Hensafe bolla nam7u asateyqqidi qofa laametizayssa bessees siyade habab7he bolla qora woothidi fayfenka manaxire wothidi dizayssa pansilay bessanas dandayges.

hayssafe bollan daro mayti yumbereste gelanas yiidi qulben ekkanas salafettidi eqqidayssi beettees hayssas ka shanqaa matan wothidesona

hayssafe gollan deys aamisini gulawettas adundizayssa agiri kalchare koloycki beetettees hayssa sinden ka hissi kaami eqqeridees mitha tikka do7ezayssa bessees

Hayssafe bollan hissi tamaretti anjittida naay eqqidi wanjaki disayssa beettis iza gueerakka namu macan ayti daphiya bandirawekkidi hayzanas giigetti duyosa.

Hayssafe bolan tophiyan tamare gididasi nayya baada alama milebessan ambasadere girdayssa heresida mesie deess

Hayssafe bollan deeze misile iireessi tamareson gashen haykis shiphidi tamarezayssi beeteese hayssika baandaashen borsa maaji darizayssa beyoos

Hansafe bollan issi nay gathara samay mayde afara qasse pooth mayde dita keeththe sinthen eqqidi haisi pitees hana aykka eqqidi miicenna

hayssafe bolla xaraphenne oydey giigettidi giigetti di uttidayssi beettees ayssika gita dalga keeththen giigettidi ottidayssa misiley qoncisees

hayssafe bollan de iza misile nuni beyishin timirt ministere armay woykko erisoy beettees hayssika gersera ingilizethora moyko paranjethora ministerof edukeshon gi xaafetti dees

haysape bollan beettiza misile nus qonccisizay gita keethe guye baggarakka cilila mithaynne dumma dumma miisheti beettoosona issi adeykka shanxxa goochishe bishe de7es.

Hayssafe bollan diza tamare nayta nuni beyishin banta duunan maske aaththidi ba yuniformeso woykko tamareso may7o may7di yiidi pasana ooththizayssa woykko timirte xaafizayssa bessees.

Hemssafe bollan issi gitta as paltey woykko makina wagey beettees ha baggarakka nam7u parati beettetes mixay ne dumma dumma mushega bettishe dees

Hamessafe bolla gelelonne karexan owalakka oykkida giita oge giigissiza kaamey beettees hayssika oorathinne go7a bolla ge7onnayssa biidayssi ereti shegees

haysafe gollan de isa nosan issi addey ekki dizayssi beettees izaabeea karakka woranne jigiro miithati beettesana issi kusha padde puddelarii de7ees hara soofay xeelleshe dees

Hayssafe bollan buro ooththeti fi desa agey beettees hayssika buro nayssi dees asatikka iza giidisi shemmi lo7echiso de7osona.

hayssafe bollan de'isza misi linonigeeshi gita kaamiz oge geeshizayssa woykko giigisizayssa bessees oga guyishinne giigisi she dees ka ma gueerakka cililo mithati beittos

hayssape bollan giita dalga makina oge beettees hayssa tixanka qorphoronda cadetida kethi beettees sinseneka cindra mitisatinne dumma dumma mishizi beetosona

Hayissafe bollan oge bolla asay shiiqeti eqqidayssi beettees ha ogeykka buro ooththettizayssakko enta guyerakka issi kaami dizay beettees puddera dugerakka cililo mithati beettosona

Hayssafe bollan buro oosetti she diza uge gudettees hayssarakka kaameti pude duge kaxizayssanne gude baggara qasse keeththe idizayssa hamisileicisiis.

Hayssafe bollan gita aspalte beettees haspalte bollaka kaamaynne dumma dumma muyshe beettees asatikka pude duye qaxilayssa beyanas danirettees.

hayssafe bollane be'iza asati issife shiiqetidi gede ha mittizayssi beettees ha hamittiza asatikka ogen dumma dumma mayo maay'ida heera hakka ogin issi gita kaamey yees

hayssafe bollan wuddo satiyoki bolla mittida yssi biittees nam7ati sinten diyoosane mamuti qasse guye bakara diyoosa indare guye bakarakka iceliqla mithati deete

hayssafe bollan issi oge giigisiza gita kaame beettees gere baggarakka dalga yeechatinne cirilo yeechati beettishee de7oosona kaamo giddonka issi addey uttidi dees.

hayssafe bollan ogi ooththiza asati beetosna haugi ooththiza asatikka maaqera hokki genthishenne dumma dumma miseta oochchishe oga giigisisi dilassi beettes tiixaarakka aspalte imettees

hayssafe bollan de7iza misile nuuni be7ishin asati asppaltta geeshizayssa woykko pittizayssi beettees hayssa asaa achi guyerakka kaamey de7izyssa ha misiley taas qonccisides.

Hayssafe bollan de7iza misile nuni beishin buro keexxettishe diza keeththanne buro ooththettishe dizayssi beettees hayssika misiley taas bessanas dandayides.

hayssafe bollan de7iza misilenos bessizay asati oga giigissizayssa woykko bookkizayssa bessees asatikka paydon tammafe daro gididayssi inta coro giigissanas dandayees

hayssappe bollan de7izaameessinne gita de baabayey bolla haaththay poltizaessanne apatomayolo7ide so fessanas dandayees

Fayssafe bollan saway men7o qalameti ettishinne buro ooceti shidiza keeththay beettees heyssan kakede bakara masalane soha bolla zempidi ekkidayssa hayssa misilappe beyanas dandayettis

Haysafe bollan deiza misilinubeshi nam7u asati xaraphe sinxenatenida7i dayssi beettees issinaas untheka ato atahabte taale qene geetettees.

Hayssafe bollan isis indiya bombafe yada kushe macetizayssa beetties hannaka xibabe mayada ba huphphe bolla booththa qoofe woththada de'izayssa misiley bessees

Hayssafe bollan deiza misile nam7o bambay dooyeti jarkane giddon haarthay qoletishe deees zaskuuye wakkarakkayssi na7i aaththetikka shitis hayssi beettees

heysafe bollan deysa misili ooratha kizida taarefere kilometiretara mangiste kessi woththidayssi beettees hayssaka mangiste kessidayssa eranas dandawunas

Hayssafe bollan issi normeki wugidzettiza indeya be mashine keeththe asayydi be issu bessash ywuushesh ywuusheshu bessash wutigessa hayssimeosi den qwanci samas dandayees.

Hessafu bollan misadey bamba doondi haththay kushen ekki hu hanoyshe dizayssi beettees guye wakarakka daro asati nuphoto woykqo kaamera denthi she dizayssa hamisi ley qoncisees.